Omusaadha ali mu lyaato ali kuseeyeya ku maadhi. Alina enkasi, enkasi enho elimu laangi eya kakyungwa.

Emotoka eliku amatooke. Kuliku abasaadha babili. Owundhi atendwike, omusaadha owundhi ayemereile. Kuliku ekitundubaali. Ekitundubaali kino kilimu elangi emyuufu.

Omusaadha ayemeleire nh'omukazi. Omusaadha ayambaile e kooti, ya yambala nh'etaayi. Omukazi ayambaile olugoye oluliku...lwa langi endheru. Olugoye lunho....alina nh'esaawa.

Abantu batyaime. Waliwo omusaadha wabawo no mukazi wabawo n'abantu abandi. Omukazi ali kukuba engoma. Omusaadha ayambaire esaati erimu langi endheru

Ekinhonhi kili buluuka. Kiliku amaghagha. Amaghagha gano galimu laangi endhirugavu n'elaangi endheru. Kiliku omunhwa musongovu.

Dhuuma ali mu nhimiro. Dhuuma onho aliku ebikoola. Ebikoola bili mu laangi eya kiragala. Ghansi ku itaka, ghaligho elaangi endhirugavu.

Ente nhingi. Dhiliku amayiga, amayiga gano maghanvu. Ente dhino, dhili mu lugudho, dhili kutambula. Ghedili kumbali, ghaligho emiti, ghaligho nh'ekibira.

Ekizimbe ekighanvu einho ekya kalina bali ku kizimba bakali kukimala ekizimbe kinho kiliku ebitibiti, kiliku ebigoye ebwayuzika yuzika.

Ebibala bingi mulimu obutundha, mwabamu emikyungwa, mwabamu ensudhu mwabamu nhi kaloti. Ebibala binho biri mu langi edhendhaghulo. Mulimu langi eyakisitaka mwabamu langi emyufu mwa bamu langi eya ki....

Amaato gali ku maadhi. Ebinhonhi biri kubuluka mu ibanga. Amaato galimu elaangi endhirugavu, n'elaangi emyuufu.

Ekimuli ki ghanvu nga kiliku endhuki eri kukinhunhamu omudenenhe. Ekimuli kino kiliku obumuli obundi obutono bungi, obumuli buno obundi obutonho bulimu elangi eya kakobe.

Ekompakiti eri wansi erimu ebiwuzi. Ekompakiti eno eri mulangi enderu weri

Ekinhonhi kyemereire kukyiti wagati mumaadhi ekyinhonhi kyino kyili mulangi endhirugavu. Mumaadhi mwekyemereire mulimu langi eya kitakataka.

Ebikondo eby'amasanhalaze biliku...biliku e waaya edh'amasanhalaze. Bili bili..ghebiri ghaligho enzikiiza, tibiboneka bulungi. Ghaligho e laangi endhirugavu.

Abantu basatu bali kutambula. Bagemye emiigo. Omusaadha mulala n'abakazi babili. Omusaadha ayambaile, abekeire ensawo. Elimu laangi endhirugavu.

Emotoka dhipakinze okumpi ne'bizimbe, ekizimbe ekindhi ki ghanvu inho kiliku elangi endheru kwabaku ne langi endhirugavu.

Ebisolo byemeleire ghagati mu nsiko. Ebisolo binho ba byeta entwiga, ebindhi byemeleire ku muti, aghali omuti. Omuti gunho guliku amakoola, amakoola gali mu kala eya kiragala.

Omukazi atendwike. Embooli badibunze awo, badirenze mu mirengo, waliwo na mayuuni. Amayuuni gano bagasazeeku, munda mwago mulimu elangi enderu

Omusaadha ayemereire yetaire ekyuma ekipima abalwaire munkoto. Agemye eisimu mungalo. eisimu linho lirimu elangi endhirugavu, ayambeire olugoye lurimu elangi endheru.

Ekibuga bakizimba ghaigulu ku lusozi. Ghaligho nh'amayumba agandhi agali ghansi mu luguudho. Ghaligho oluguudho lulimu emotoka nh'abantu bali kutambula. Mulimu emiti, emiti gino giliku amakoola. Amakoola gali mu laangi eya, eya kiragala.